Zvirwere zvemukati zvemumwiri wemuntu zvirwere zvinoshungurudza. Hurumende yedu haisati yane zvikwanisiro zvekuti ikwanise kurapa kana kuhloya zvirwere izvozvo. Tinokurudzirwa kuti dei pawanikwa mazano vanhu vaone kudetsereka munyika mwawo.

Zvirwere zvinowanika mumhepo kana mukati menyama zvinode kudzivirirwa nguva iripo kuitira kuti muntu apone panoda kuponwa pane kuti muntu anoziya chirwere chake kana chakura.

Kunematenda ekuti vanoshanda nezvehutano kana madhokodheya, havafanirwi kushanda asina kupfeka zvigcoko zvekuzvidzivirira nokuti panematenda anotapurirwana nekubata muntu, kufema mweya umwe chete naye, kana kubata mvura dzemuiri wake.

Zvirwere zvekudzivirirwa kwemuntu ngekubayirwa kwemajekiseni, zvinohloyiwa nachiremba anenge akadxoka zvidxoko zvekuzvidziyirira ,kuyitira kuti asatapuranawo neutachiwana hunenge hune murwere.

Zvirwere zvinowanika nekutapurirwana nekufema mweya mumwechete zvinokonzera kuti vantu vanoshanda muzvibhehlera vave vanopuwa zviglokwo zvekuzvidzivirira veishanda nevantu vane zvitenda izvozvo.

Kunematenda akasiyana siyana anodzivirirwa ngekubayiwa majekiseni tinokurudzira vantu kana matenda iwayo achinge abhuya vantu ngavasatya kubayiwa majekiseni akona

Zvirwere zvinotapurirwana mukufema mweya umwechete zvinoita kuti vantu munharaunda vanzi vapfeke zvivharamhuno nemuromo kuitira kuti zvisapararira.

Kana pakabuda chirwere chinenge chahloyiwa chikaonekwa chiri muntaraunda, zvinokurudzirwa kuti muntu weshe aende anohloyiwa akwanise kudzivirirwa, vantu vasaramba kuti vadzivirirwe. Vamweni munguva yeKhovhidhi havazi kubairwa mitombo.

Zvirwere zvinokwanisa kutapurirwana zvinoite kuti madhokodheya apfeka xubo dzekuzvi vharidzira kana veishanda vevarwere vanenge vane zviyaiyi izvozvo kuitira kuti vasabatawo utenda.

Zvirwere zvinokwanisa kudzivirirwa namadhokodheya kana achishandisa mitombo dzavanenge vakapiwa kuti vashandise zvinobetsera kuti muntu weshe anobetserwa kuzvibhedhlera.

Kune zvirwere zvinodzivirirwa ngekubairwe mitombo. Vanhu munharaunda vanosise kuenda kana vadaidzirwa vasakharuka kuti dangani vangabairwe majekiseni okufa.

Zvirwere zvinokone kuonekwa munyama mwemuntu kana ahloyiwa ngemuchina zvinosise kuramba zvakahloyiwa. Muntu unozwa chirwere ichocho anofanirwa kutevedzera zvaakaudzwa nadhokodheya.

Antu anoshanda muzvibhehlera vari madhokodheya vanokurudzirwa kupfeka zvidxoko zvekuzvidzivirira apo vachishanda nevarwere vanenge vane hutenda hunotapurirwana .

Mvura yakachena chinhu chakakosha mukati mendaramo yevantu ngekudaro hurumende inobatana nemamwe masangano akazviemera ega kupa antu mundaraunda mvura yakachena.

Vanodetsera ngezvehutano pashi reshe vanonyanya kukurudzira kuti vantu vawaniswe mvura yakachena isi, yakashambidzika kuitira kuti hutano hwavo huenderere mberi munharaunda. Vasingabati zvirwere zvinokonzereswa ngemvura yakasvipa.

Pashi rese rinokurudzira kuti vantu vagare vachihloyiwa ngazi dzavo, kuitira kuti kana pane chimwe chirwere chisina kunzwisisika, vanoita nezvekuhloyiwa kwezvirwere vakasire kuchibata.

Vana vechidiki vanogara vakapihwa kodzero yawo hurumende nemasangano akazviemera ega anoita kuti vana nyangwe vari muzvikora vapuwe mitombo yekudzivirira hutenda.

Hurumende inokurudzira mamwe mapato akazviemera ega kuti ivadetsere ngekutsira vanhu mvura kana nokuvandudza zvitsime kuti vave nemvura yakachena munharaunda. Kuva nemvura yakachena mundaraunda kunodetsera kuti zvirwere zviite zvishoma.

Pashi reshe zvine masangano akasiyanasiyana anohamba munyika dzimweni eindodetsera kuti zveutano zvive zvakanaka uye nyika iyoyo ive akabudirira ive nevanhu vakagwinya.

Pasi reshe, rine bazi raro rarinotumira nyika dzeshe kuti dzikwanise kuva nedzidzo yezvirwere zvinenge zvaitika mundaramo, vanhu vachiziviswa nevantu ivavo. Vanokwanisa kuva vantu vemuntaraunda vanenge vazvipira kushanda pasina muripo.

Pasi rese rinomboto ungana nyika nenyika dzichitaura nhuna dzazvirikusangana nazvo panyaya dzezveutano vechidetserana kuti zvingapedzwa seyi uye nekuti vangagadzirisa chini kuti nyika dzavo dzienderere mberi.

Kune mabazi anozikanwa pashi reshe nekudetsera nyika dzinotambudzika kuti vana vemunyika imomo vave nehutano hwakanaka dzichipa mvura yakachena kana chikafu. Kana kutokwanisa kupa mabhuku ekuerenga nekubhadharira vana vazvo zvikoro.

Ikodzedzero yemunhu wese kurarama upenyu hwakanaka naizvo ngendaa yeizvozvo vese vanorwara ngenglondo vanekodzero yekurapwa pachena.

Ibazi rakamiririra vantu vane hutenda hwenjere hunoita kuti vasava vantu vanovadzana nevamwe mundaraunda. Tinokurudzira kuti vantu vavane ruzivo kuti vangagarisana sei nemuntu unorwara njere.

Mburi ne mburi ino onowanikwa ine dambudziko mukati mweku rarama kwayo kana yasangana ne muntu we mu mhuri iyoyo unenge eyi rwara soro zvino kurudzirwa kuti mu mburi imomo ngava ende ne muntu kuno hloyiwa adetsereke.

Muntu weshe waka koshera nyika ngenda yekudaro weshe unondwe ndxondo ngaa remekedzwe ngeku torwa nge hama dzake eimu endesa ku chibhedhleya kuno hloyiwa ngeku puwe mitombo.

Pane vanotofundira basa rekuti vakwanise kurapa avo vanenge veirwara zvirwere zvendxondo tinokurudzira veshe vane vanorwara zvirwere zvendxondo vavaendese kuzvibhedhlera.

Kune vana vanobarwara vane urema hwenjere. Zvinokurudzirwa kuti vana ivavo vakwanise wo kuenda kuzvikora kunofunda kunyazi njere dzavo dzinenge dzakasarira.

Vezveutano vanokurudzira vanogara neve vane hurema hwenxondo kuti varambe vachienda navo kuzvibhedhlera vabatsirikane vachipuwe mitombo inoite kuti pfungwa dzawo dzigadzikane

Vanoita nezveutano vanokurudzira vantu kuuya kuzvibhedhlera mukuwo mavanenge vanzwa zviyaiyo zvemiviri zvavo vauye vabetsereke vachihloiwa nemadhogodheya akafundira basa rawo.

Muzvibhedhlera medu zvikuru nezvidoko munosise kuiswa vantu veshe vanokwanisa kukurukurirana nevarwere uye munosisa kuiswa vantu vakashandira basa rawo kuitira kuti vanouya kuzohloiwa vasamira kwenguva yakareba.

Muzvibhedhlera medu nemundau dzinoitirwa zveutano, munosiso kuva nezviro zvikwanisiro zvokuite kuti basa riripo riitike nyore, uye kuti vantu vanenge vauya, vadetserwe nemazvo, pasina kunzi apana zvikwanisiro.

Zvidzidzo zvinodzidziswa kuzvibhedhlera zvidoko nezvibhedhlera zvikuru, vantu vasati varapwa zvinodetsera kuti muhu agare aneruzivo kuti mundarawunda medu murikuwanikwa zvitenda zviri.

Zvibhedhlera zvikuru nezvidoko zvinosiso kunge zvine zviphambureke zvekuti muntu anenge aenda, kunozvii kunoonako asarashikwa, ave anoziva kwaanofanirwa kuenda panguva dzeanonga eida kunohloiwa.

Zvibhedhlera zvedu zvine dambudziko rekushaya zvekushandisa uye nana mukoti vashoma tinokurudzira vana vedu kuti ngavakwaniee kuenda kofunda vadzoke vadetsere ntaraunda dzawo.

Zvibhedhlera zvedu zvinowanikwa zvine zvipambureki zvinokombidza kuti chinonziani chibhedhlera ichocho, uye mabazi arimo muzvibhedhlera anowanikwe kuri, kuti muntu akasike kunobetsereka nekuende kwaanode kuenda asikarashiki.

Zvibhedhlera zvikuru nezvidoko zvinokurudzirwa vaone vashandi vanofundira basa rawo uye kuva nezvikwanisiro zvekushandisa kuti basa rireruke.

Zvibhedhleya zvedu zvikuru nezvidoko zvinokurudzirwa kuva nevashandi vakadzidzira mabasawo akasiyana siyana kuitira kuti weshe wauya nedambudziko awane kudetsereka nguwa iripo.

Zvibhehlera zvidoko nezvikuru zvinowanikwa zvine dambudziko rekuva nanamukoti kana madhokodheya mashoma zvinova zvinowomesera vanenge vaenda kunohloyiwa vanogara nguva refu vakamirira kuhloyiwa.

Kumadhogodheya vanopavo ruzivo nezve utano kunharaunda dzavanenge vechishandira. Vanobudavo muzvibhedhlera mavo veihamba veifundisa vantu.

Vantu vakawanda vanekodzero yekuziva zvitenda zvinenga zviri muntaraunda uye kuziva nezveutano madhokodheya anokurudzirwa kupa vanhu ruzivo .

Ikodzero yemunhu wemunyika kuti ave neruzivo runoenderana nezveutano, hurumende inozviona zvakanaka kuti vadzidzi nevadzidzisi kana madhokodheya abude afundise nezveutano kumhuri yenyika.

Zvirwere zvemuviri mwedu zvinofanirwe kuzikanwa nani nani unorarama dzidziso iyi inofanira kupuwa nana mazvikokota kune muntu weshe kuitira kuti muntu ave neruzivo.

Zvidzidzo zvinofana kupuwa vana vari pamazera madodori vanenge veienda kuzvikora zvepashi kuti hutano tingadetserana sei veifunda veifundiswawo kuti vaone kudetsera vanenge vapinda munjodzi.

Dzidzo yedu yepadera dera inovandudzwawo nekuvandudza mukati mayo, kuti muningirike nekuisawo zviro zvechimanje manje nemichina inoenderana nenguva.

Vantu vanoita nezvehutano vanombopotawo veisa zviga kana mitemo kuitira kuti zvehutano zviitwe nemwazvo pasina muntu anombundikidza zvintu.

Kune zvikamu zvehurumende nemapato akazvimira ega, anokwanisa kupa vantu ruzivo nezvezvirwere zvinenge zveiwanikwa munharaunda uye veidetsera nezvidziviriro pasina muduso.

Tinokurudzirwa kuti vantu vayaiye apo panenge pachipiwa ruzivo rwezveutano kana chirwere chawira mundaraunda mwavo kuti vawane kudetsereka.

Hurumende ine maopasi ainobvumira kuti apindire eidetsera mukufundiswa kunoitwa nezveutano nharaunda inenge ine vantu vazhinji. Vanhu ava vanokwanisa kushanda pasina muduso wavanopuwa.

Vantu vanokurudzirwa kunge vakadzoka zvidzoko zvekudzivirira vachishanda muzvibhedhlera ngekuti vantuwo vane mhuri dzavo vanosiso kunge vakadziviririka kubva kuutachiwana.

Vanamazvikokota vanoshanda vari padera-dera vanombounganwo vachiita mbungano dzavo, veikurukura nekuzeya nezveutano kana zvirwere zvinenge zvanesa.

Vantu vanoshando mune zvehutano vane bazi rinovaemerera uye vane zvizato zvavanofanirwa kuteedzera mukuita basa rawo zvichienderana nehurumende yawo.

Vantu vanokurudzirwa kushambadza kana munyika maita chirwere sezvakaitwa pakaita chirwere chebeshamupengo. Muntu weshe wakaunganidzwa eipuwa ruzivo kuti tione kupona.

Muzvibhehlera kana vaona kuti wavashanyira une chitenda chinoda kuramba chichiti dhokodheya vakuhloye vanokupa wekuti ugariremwo dhokodheya namukoti voti apo neapo voramba veikuningira kuti zvirikufamba zvakanaka here.

Zvibhedhlera medu munowanikwa mune zviro zvavanoshandisa nguwa nenguwa zvekuti vakwanise kubairisa vantu mitombo inopinda ngemutsinga zvinofarwa kunge dzaka chengetedzeka panzvimbo yakanaka.

Muzvibhedhlera mwega mwega munofanira kuva mune mubhedha nemadandemutande anodzivirira hukutu hwentunga kuitira kuti avo vanenge vapihwa mubhedha veida kuhloyiwa nachiremba vasarumwa ngentunga.

Zvibhedhlera zvedu nezvivakwa zvinovakirwa kuti paite nezveutano zvinokurudzirwa kuti zvive zvinotora mundu weshe zvisinga tarisi kuti mundu une mari here kana haana zvinosise kubetsera mundu anenge agumepo.

Mukati mechibhedhlera munosisa kunge nechipambu reki chinotaridza muntu kuti kwanoda kuenda nekuri kana eida kuenda kumba yekumirira veida kuenda kumba veindohloiwa zvemukati memuviri make okombidzwa oenda pane nguwa.

Ikodzero yemuntu weshe kuti achinge arwara akwanise Kuendeswa kuzvibhedhlera kunyazi ane muduso unodiwa hurumende yakazviona yakakodzera kuti muntu awane rubatsiro panyaya dzezvehutano.

Muzvibhehlera medu nemunoitwa zveutano munosiso kunge mune movha dzakaemera kurumbisa vantu vanenge veide kudetserwa kuindiswa kune imweni nzvimbo Kana kuchinjwa chibhehlera.

Zvibhedhlera zvedu zvinokurudzirwa kunge zvichitaridza utsanana panguwa yazvinenge zvichishanyirwa nevanorwara kunokurudzirwa kuva nevashandi vanoshanda kuchengetedza nekuwacha mbahla dzinoshandiswa nevarwere.

Muzvibhedhlera medu tirikuita dambudziko rekushaya zvekufuka kana mibhedha yekuti avo vanenge vachidiwa kuhloyiwa nana chiremba nguva ne guva vashandise tinokuridzira zvibhedhlera zviwane zvikwanisiro kuti zvodetsereke.

Zvibhedhlera zvedu zvinokurudzirwavo kuti zvive nepazvinotengesa mutombo nemuduso mushomani, uye zvinobetsera kuti vanenge vahlowa vasahamba mumango mukuru kunotsvaka mutombo.

Taita dambudziko rezvezvirwere zvemukati mwemuviri zvinoda kuhloiwa nemushina yakavandudzwa. Kuitira kuti muntu avane kupona nguva iripo.

Vantu vano kurudzirwa kuti vaende kunohloyiwa zvirwere zvinoita nezvemukati memuviri zvakafnana negomarara rechibereko kumadzimai nguva nenguva mudzimai ngaazvipe nguva yekuenda kuchibhedhlera kuno hloyiwa.

Vana vanokwanisa kubatwa nematenda akasiyana-siyana, anosanganisira utenda hwekuva netsanga mumadziso. Zvinokurudzirwa kuenda kunadhokodheya wemadziso, mwana ohloiwa, odetsereka, opona.

Kune utenda hunobata muntu utenda hwemukati memuviri hunenge huchida kuhloyiwa ngemadhokodheya akafundira basa ravo kuti muntu uone kudetsereka upone nguwa ichipo.

Zvibhedhlera medu munowanikwa mune madhokodheya akadzidzira kuongorora zvirwere zvemukati memuntu. Muntu akaenda kundohlowiwa unodetsereka opona.

Zvirwere zvemukati menyama kana zvinowanikwa paganda remunhu zvinofanirwa kupuwa mutombo unoenderana nazvo kuitira kuti munhu ave nehutano hwakadzokorodzekana akwanise kushandire nyika.

Kune zvirwere zvakasiyana siyana zvinobata muntu zvakafanana nemadziso, muntu unenge ane tsanga mumadziso unokurudzirwa kunoona mazvikokota anoita nezvemadziso owane kudetsereka.

Zvinokurudzirwa kuti muntu weshe ainde kundohloiwa apo neapo gombarara rezamu kuvanhu kadzi rinokwanisa kuparadza muntu akazozviona rapararira nemuviri wake saka unofanirwa kugara wakandohloiwa.

Muzvibhedhlera medu tinokurudzirwa kuti kana tine utenda hwemukati memuviri wedu tipfekewo zvidxoko zvinovharidzira kuti vanenge veitihloya vasabatirawo chitenda.

Zvirwere zvinowanikwa nevantu mukati mwemuviri mavo, zvimweni zvinoda mishina yechizvino zvino kuti zviwane kuhloyiwa. Tinokurudzira kuti zvibhedhlera zvitengewo mishina inoenderana nenguwa.

Zvirwere izvo zvinowanika mukati mwenyama yemuntu zvinoda kuramba zveidzivirirwa uye mubtu abatwa nazvo unofanirwa kuhloyiwa ogara achipiwa mushonga wake zvichienderana nezvaanenge audzwa nachiremba.

Muzvibhehlera medu munowanikwa mune vantu vanoshanda nezvekuita mukati memuviri memuntu. Vanosisirwo kuva vane ruzivo nezvezvirwere zvavanenge veishanda ndizvo.

Zvibhedhlrea zvega zvega zvinewo bazi rinoita nezvekuongororwa kwemakhararwa kuitira kuti munhu aonekwe kuti mugararwa make hamuna here chirwere chiri kukonzera kuti afeme zvakaipa kana kukotsora.

Madhokodheya anoongorora ngezvemukati memunhu zvakafanana mvura, ngazi kana zvikararwa anoshandisa michina yechizvino zvino.

Vanoita nezvehutano vanosiso kuhamba veiningira muzvibhedhlera kana pane michina dzisingachashandi dzoduswa dzogadziriswa, kana kupuva dzimweni dzinoenderana nenguva.

Muzvibhedlera munowanikwawo bazi iro rinotora ngazi kuti rinoriongorora richiongorora kuti denda ringava reihlupa ngeriri richizviona mungazi memuntu.

Muzvibhedhlera munowanikwa meyi ongororwe ngazi tsvina ne mvura dzinobuda mukati me muviri kuti ku hloyiwa kwemunhu kuve nyore uye neku wanikwa kwe chitenda kusanesa.

Kunebandiko rinoitavo nezvekuongorora zvinhu zvinobva mukati mwemwiri memuntu zvinosanganisira magararwa ngengazi. Iri bazi rinevo michina yakavandudzwa inoongorora zvirozvo.

Shandirwa kuhloiwa zViro zvinobva mukati mwemuwiri medu zvakafanane nengazi tsvina kana mvura munowanikwa mune zviro zvakasiyana siyana zvinoita kuti basa iri riite nyore.

Ngekuda kwekurwara chirwere chemukati mwemuviri muntu unofanire kushandisirwa mishina yechizvinozvino kuhloyiwa kuti paonenkwe kuti ndepari pemenemene mukati mwemuviri mwake pane dambudziko.

Mvura yatinobudisa mumuviri medu inokwanisa kuenda kuzvibhedhlera zvinoongorora zvichihloya zvirwere zvingava zviri mumuviri wemuntu. Muntu wese une kodzero yekunohloyiwa zvinobva mumuviri make kuti aone kuti haasati ava nedenda ririko kana ringamushaishira ndaramo yake.

Pane bazi rinoita nezvekutora zviro zvemuntu zvinowanikwa mukati menyama dzake zvinochienda kunohloyiiwa kuti pawoneke kuti chirwere chingadai cheinesa muntu chiinyi, mwotobva motoona kuti mune utenda huri muviri mwemunhu.

Mubazi rezveutano vakazviona zvakakosha kuti vaziye zvekuingorora kunoitwa zvinhu zvinobva mukati memuviri memunthu rivandudzwe rive nemichina kana zvinoshandiswa zvinoenderana nenguva.

Imo muchikamu chekuingororwa zvine wanikwa mukati mwemuviri wemunhu munofanirwa kunge mune muchina yakavandudzwa inoshanda nemazvo kuitira kuti basa rireruke panenge pachita zvekuhloiwa.

Muzvibhedhleya medu munowanikwa mune zvekuhloya ngazi kana kuhloya mvura inobude mumuviri zvinisise kunge zvichinyorwa kuti ndezvani kuitira kuti pasazova nekupa muntu zvisiri zvake kana zvazobuda zvaongororwa.

Tinoona muzvibhehlera medu munenzvimbo yaunoenda weienda kunohloyiwa unokwanisa kuzi urikuda kuhloyiwa ngazi yako tinokurudzira kutu muzvibhehlera zviduku nezvikuru zviwanikihwewo mudziyo unohloya ngazi.

Vebazi vanoongorora nezvemukati kana ngazi yemuntu vanosisa kunyora zvidhumbure zvinenge zvashandiswa nemunhu kuti vasazomuupa zvinobuda pakuzemenwa kwake zvisiri zvake.

Chirongwa chakaiswa nehurumende chokuti mukadzi anenge adetserwa ngemwana, mwana wake unorapwawo pachena naiye anohloyiwa pachena chinodetsera kuti hutano hwamai vakazvitakura nemwana unobarwa vedetsereke panyaye dzeutano.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune zvekushandisa zvakasiyana siyana zvinosiso kuwachwa kuti munthu anoda kuzozvishandisawo azvishandise zvakachena zvisina utachiona.

Ma tambudziko mu nyika medu nekuti nekuti zvinhu zvino dhura muduso unodiwa muntu achienda kuno garira ku chibhedhlera akazvi takura vantu vaku detsera mi mbatso vei barira pamuzi zvinova zvino kanganisa utano hwe mwana.

Umo muzvibhedhlera medu imo munenge mune mishonga dzakasiyana-siyana dzinenge dzeiomgororwawo nemichina dzakasiyana-siyana kuitira kuti dhokoteya basa rake rireruke.

Muzvibhedhlera munowanikwa mune hungwanda ngwanda hunoshandiswawo pakudetsera muntu anenge auya nehutenda achida kuhloiwa nadhokodheya namukoti kuti awane kudetsereka apone.

Muzvibhehlera tinoona mune mudziyo dzakasiyana siyana dzinoita kuti muntu anenge auye nechiyaiyo chake ave anohloyirwapo zvichioneka ipapo-ipapo. Tinokurudzira kuti zvibhedhlera zviwanikwe midziyo iyi.

Muzvibhedhlera wo mune zviro zvinokwanisa kubetsera varwere vanenge vasingachakwanisi kutsika zvakanaka nemarenje avo kana vakuvara. Tinokurudzira vanenge vakuvara vakwanise kuenda kunopuva zvinobetsera kuti vahamba zvakanaka.

Zviro zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvakasiyana-siyana uye zvino uya mumhando dzakasiyana madhokodheya noziva zvazvinoshanda akadzidzira basa rawo zvinovadetsera kuti basa rireruke

Bazi rezveutano rakaona zvakakosha kuti zvibhedhlera zvese zvinge zvine mishina inohloya ngazi, tsvina kana mvura dzinobuda mukati memuviri memuntu kuti aoneke chirwere chinenge cheimunesa.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune midziyo yakasiyana siyana yavanoshandisira murwere kune mimwe mibhedha yemhando yepamusoro soro inote kuti murwere aate asingazwi marwadzo ake aka akakuwara ntengo dzake dzemwiri.

Kune ungwanda ngwanda hunoshandiswa nemadhogodheya nanamukoti apo vanenge vafunga kuvhiya muntu kana kumudetsera awanikwa ane zvironda. Zvirozvo zvinofanirwa kunge zvakachena zvisina zvirwere.

Muzvibhedhlera mwedu munowanikwa mune zvekushandisa zvakasiyana siyana zvimwe zvinoshandiswa nemadhokodheya nezvekuwedzera muntu mweya apo asingachafemi zvakanaka.

Zvibhedhlera zvedu zvinokurudzirwa kutengawo midziyo dzekushandisa dzinofambirana nenguva kuti madhogodheya ave anorerutsirwa mishando dzawo nguwa nenguwa.

Muzvibhedhlera munowanikwa mune midziyo yakasiyana siyana inoita mabasa ekurerutsa mishando inosanganikwa nemadhokodheya kana veihloya murwere.

Muzvibhedhlera munosiso kuva nezvikwanisiro zvakakwana, zvekuti madhokodheya awane kudetsereka pamishando dzawo dzaanenge eyihloya murwere unenge auya nezviyaiyo zvake.

Zviro zvinowanikwa muzvibhehlera zvinosiyana-siyana uye zvinodetsera pabasa radhogodheya. Zvinokurudzirwa dhogodheya namukoti vave neruzivo rwezviro zvavano shandisa pabasa ravo.

Zvinowanikwa muzvibhehlera zvikuru zvinowanikwawo zvichishaikwa muzvibhedhlera zvidoko zvinoita kuti vantu vanozara kuzvibhehlera zvikuru kunenge kunana mukoti nemadhokodhera vashoma zvinova izvo zvinoreva kuti vantu havahlowiwi nenguwa.

Pane zviro zvinoshandiswa nemadhogodheya zvekutoti zvihloyewe zvinenge zviri mukati memuviri mako. Ive muntu votohloeka vovana kubetsereka zvichienderana nedenda ravanenge vaoma.

Kune zviro zvinoshandiswa nanachiremba apo vanenge veihloya murwere. Zvinobatsira kuti basa ravo rireruke nemurwere akasire kupona, awonekwa chinomurwadza.

Muzvibhedhlera munowanikwa mune zviro zvakasiyana-siyana, zvinoshandiswa ,naanamukoti naanachiremba kurerutsa basa ravo, kuti vawane kudetsera vanenge vauya kuzodetserwa zviyaiyo zvavo.

Muzvibhedhlera munowanikwa mibhedha dzinosiyana-siyana nemhando yadzo kuti inoda kushandisirwa muntu aita chitenda chipi. Muntu unofanirwa kuvata pamubhedha asingatoniswi hutenda hwake.

Zvibhedhlera medu muri kuwanikwa mune mishina nezviro zvekushandisa zvinokwanisa kuhloya nyama dzemunhu dzemukati dzichitowanikwa zvichiwonekwa kuti apa ndepapi apa pakashatire pari.

Zvibhehlera medu munowanikwawo mune zviro zvekushandisa kune avo vanenge vakuwara vanokwanisa kupuwa zvinhu zvinovadetsera pakuhamba kwavo zvakafanana nesimbi dzavanoisirwa kana kuisirwa zviro pamukumbo wavo kuti usarwadza kana kutoneseka pakuhamba.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune mishina inoshandiswa nemadhokodheya nanamukoti. Tinokumbira hurumende ive inotenga michina inoyenderana nenguva kuti vanamukoti nemadhokodheya basa rireruke.

Munowanikwa zviro zvakasiyana siyana muzvibhedhlera medu zvinodetsera kurerutsa basa radhokodheya kana mukoti. Zviro izvovo zvikashaikwa basa rinobva raomera muntu weshe.

Pane zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvinoshandiswa umo mavanenge veitora veiongorora zvikhararwa, ngazi kana tsvina yemunthu zvinobetsera kuti basa ravo vanoriita ivavo rireruke.

Muzvibhedhlera medu munoyita dambudziko rekushayikwa zvekushandira ngendaa yeizvozvo, varwere vanenge vauya veyida kuhloyiwa vanokwanisa kufa ngendaa yekushayikwa kwezvikwanisiro.

Muzvibhedhlera vana mukoti nemadhokoteya anosise kunge akapfeka mumaoko hanzu dzekuti vasingakwanisi kutapurirana kana kutora zvirwere kumunhu auya kuzohloyiwa.

Kune vakadzidzira kurapa mazino vane zvirowo zvavanoshandisa kuisa pamazino emunhu kana achinge onjengenjeka kuti arambe achibatika. Akwanise kumashandisa pakurya nekureketa.

Muzvipatara munowanika zvigero zvemhando yakasiyana siyana zvekudetsera apo vana chiremba vachishandisa mabhandichi avanongi ngenyara vanenge vachishandisa zvigero.

Muzvibhedhlera medu makudzidziswawo nzira dzekuronga mhuri nadzo dzimweni nzira dzinosanganisira kubaiwa majekiseni kuti muntu aro ave nevana vaanoda panguwa yaanoda.

Zvibhedhlera munowanilkwa muchishandiswa zviro zvakasiyana-siyana apo pavanovhiya muntu kana vachida kumudetsera. Zvinenge zvashandiswa izvi zvinofanirwa kusukwa nekugadzirirwa kuti zvigoshandisirwa umweni zvisina utachiwana.

Mune zvinoshandiswa muzvibhedhlera nemadhokodheya pane zvimweni zvinofanirwa kuti kana zvapedza kushandiswa zvomboendwa kundosukurudzwa nekusukwa kuti zvizoshandira mumweni zvisina utachiona.

Muzvibhedhlera mwedu tinowana tine dambudziko rekushaiwa zvekushandisa zvinova zvinoita kuti munhu wauya achida kuhloyiwa apetuke kumba asina kubetsereka.

Mu zvibhehlera medu tinowana mune zvi ngwanda ngwanda wakawanda weku shandisa zvimweni zvino sanganisira zvi magaba zvino isirwa ngazi ye munhu inenge ichida kuno hloyiwa kuti paonekwe kuti panga buda chitenda chiri.

Kune mishina yemhando nemhando dzakasiyana dzirikuvandudzwa muzuvaano kuti dziwanikwe muzvibhedhlera, zvibhedhlera zvedu tinozviwana zvisina mishina yakadero tinokurudzira kuti madhokodheya adetserwe kuti vakwanise kuita basa rawo nomazvo vane zvikwanisiro.

Zvivhara muromo zvinoshandiswa kuvhara muromo nemiro kuti munhu asakwanisa kubata utachiwana hunenge huri mumhepo zvinodzivirira kuti besha kana chitenda chisapararira ngekukasika.

Kune zveku shandisa zvaka siyana siyana zvino wanikwa mu zvibhedhlera medu tino kurudzira madhokodheya ave ne ruzivo ne mishina dzinenge dziri mu zvibhedhlera mavo kuti vawane kudetsera varwere ne mazvo.

Zviro zvinoshandiswa kuhloya murwere unenge auya kuchibhedhlera kuti awanikwe hutenda hwake zvirikuita zvishoma muzvibhedhlera medu, zvinopa dambudziko kumadhogodheya kuti akwanise kuita basa rawo nemazvo.

Zvibhehlera medu munowanikwa mune ungwanda-ngwanda nezviro zvekushandisa zvinodetseredza madhokodheya nana mukoti kuti basa ravo rireruke apo pavanenge veihloya vanenge vane zviyaiyo.

Zvibhehlera zvedu zvine dambudzo rekushaya michina yechizvinozvino yakavandudzwa ivo vana dhokodheya nanamukoti vanowanikwa vachishanda pasina zvidzivirio zvakakwana.

Muzvibhedhleya medu munowanikwa mune midziyo dzakasiyana siyana dzimwe midziyo dzacho dzinongosanganisira dzinoiswa mitombo dzeihamba nemadhokodheya eipa vantu mitombo.

Kune vana vano kwanisa kubarwa vane hurema mu zvibhedhlera muno wanikwa mune midziyo dzekuti va detsereke pa kufamba kwavo kuti zvive nyore nevano vachengeta vasa rwadziwa neku chengeta.

Zvaka siyana siyana zvino shandiswa nana chiremba paku tungwa muntu kana vamu vhiya izvi zvino fanirwa kunge zvaka gadzirwa zvaka sukwa zvisina utachiwana kuti munhu ariku hloyiwa ave ne hutano hwake hwaka gwinya.

Kune muchina dzinoonekwa kuzvibhehlera dzinodetseredza mushando kuti ifambe nemazvo vantu vahloiwe vawane kupona nguwa iripo.

Mishina inowanikwa muzvibhehlera imweni ndeyekuteerera kufamba kweropa mukati momuviri memunhu, zvimweni zvacho zvirikuita zvichivandudzwa madhogodhera anofanirwa kupuwawo ruzivo pamusana pemichina idzi.

Muzvibhedhlera medu vanamazvikokota, madhogodheya nanamukoti vane zviro zvavanoshandisawo pakuhloya mutenda unenge auya, kuti vawane kumudetsera.

Muntaraunda yedu mune zvibhedhlera zvemhando yepamusoro zvinoshandisa michina yechizvino-zvino kuongorora zvitenda zvingava zvirikuwira vantu vanenge vauya kuchibhedhlera.

Mitombo yechirungu yakanasirwa nana mazvikokota vakafundira basa ravo inodetsera vantu mundaraunda apo pavanenge vazwa zviyaiyo vandonyorerwa nadhokotera kuti vashandise.

Kune mitombo inogadzirwa ndiana mazvikokota, mitombo iyi inopuwa kuvana vadodori kana kuvakuru vachishandisa nzira yekumwa kuti vavane kupona muzviyaiyo zvavo.

Mutombo inopiwe kuvana vadoodori inowanikwa yakazara kuzvibhedhlera kana mumatoro anotengese mitombo. Zvinoite kuti vana vakwanise kuva neutano hwakanaka.

Mitombo yemazuwano inouya iri mumhando dzakasiyana-siyana. Imweni kakurutu inouya iri mumaphilisi, anomwiwa nenguwa dzinenge dzakatarwa nadhokodheya panenge akuhloya.

Mitombo yechizvino zvino pane mitombo inoitwa yekumwiwa asi inomwiwa ndokunge yeishandise chipimo chaunenge wabhuyirwa nadhokodheya kana kwaunenge watenga mutombo wakona.

Mitombo yechizvino zvino mitombo yakavandudzwa inoita kuti zvinhu zvive nyore munthu akwanise kuitora achimwa zvisina zvine chipimo chinenge chakataurwa nadhogodheya.

Kune mitombo yechiyungu inenge ichiitwa ekuzorerwa paganda, izvi zvinodetsera kuti ganda ridzokeredzane paranga riri kana munhu achinge abuda zvipundu kana kutsvaka.

Mitombo yechiyungu kune imwe inouya iri yekumwa ari mapirizi anodetsira pane zveutano hwedu pane mitombo dzakauiswawo apo pakamboitika besha mupengo.

Muzvibhedhlera munowanikwawo mimwe mitombo dzechizvino zvino dzinenge dzeida kubetseredza avo vanenge vauya kuzohloyiwa nachiremba kana mukoti .

Dzimweni mitombo dzinogadzirwa kunyika dzakasiyana-siyana dzinorambidzwa kushandisa munyika madzo dzichizouyiswa kunyika dzevamwe. Tinokurudzira kuti hurumende dei yaongorora mitombo yeshe inopinda munyika kuti ine kodzero ere yekushandiswa.

Muzvibhedlera munowanikwa mune zvinoshandiswa nanachiremba kuti vaone kuti hana yako iri kurova zvakanaka here, uye vanokwanise kugadzirisa kurova kwehana yako nemaphilizi kana mitombo yavanokupa.

Kune mitombo yechiyungu ino uya ari mapilisi mapilisi anokurudzirwa kuti amwiwe zvichi enderana nechipimo chaunenge waka udzwa na dhokoteya kana akati unomwa rimwe pazuva munhu ngaasazozvipa kuti amwe akawanda achiti marwadzo angu aka wandawo .

Mazuva ano zvinodekungwara kutenga mitombo dzinenge dzichitengeswa nevanhu vanemapepa uye kupuwe mutombo yaunenge wanyorerwa nadhokodheya paunenge waenda kunohloyiwa ngekuti dzimwe mitombo dzinosimudza zvirwere.

Mitombo yechizvino zvino inowanikwa ichitaurwa nana chiremba kuti yakanakirei uye yakaipirei vantu vanosungirwa kuzotora mitombo idzi vabva kuzohloiwa nana chiremba.

Mitombo dzimweni dzinotowanikwa dzirimo muzvibhedhlera, dhokodhera unotokwanisa kutokunyorera mutombo wotobva pachibhedhlera wanayo wotodetsereka wopona.

Mitombo yechizvino zvino imweni inouya Ari mapirizi Kuitirwa nemapirizi kwawo zvinokurudzirwa kushandisa mitombo idzi nana dhokodheya nana mukoti.

Mitombo yedu yechizvino-zvino inotidetsera kuti yakukwanisa kuwanikwa peshe peshe. Dhogodhera akakunyorera unogona kuiwana pachibhedhlera ipapo kana kutenga kunotengeswe mitombo.

Mitombo inowanikwa iri muzvidhumbu zvayo zvinenge zvakanyorwa mazina nekuti zvakakura sei. Zvinokurudzirwa kuti muntu atore mitombo yechiyungu anyorerwa nadhokoteya.

Zvibhedhlera zvinokwanisawo kuva nemitombo yazvinopa kuvarapwa vanenge vari muzvibhedhlera mavomwo kana ukahloyiwa nachiremba vanokwanisa kutokunyorera mutombo wotobva pachipatara une mutombo wako.

Tinokurudzira vantu kuti kana vaenda kumadhokodheya vakanohloiwa vakanyorerwa mutombo vakwanise kunoitenga nekuishandisa zvacanenge vatsanangurirwa kwavanenge vatenda mutombo uye nezvevanenge caudzwa nadhokodheya .

Mitombo yechizvino zvino inopimiwa imwe inowanikwa irimitombo inofafaidzirwa pamazino paganda kana panorwadza pachitowanikwa pachipora ipapo ipapo

Tinoona mitombo yakasiyana siyana ichiwanikwa muzvibhedhlera tinokurudzirwa kuti vantu vaende kunohloyiwa vasati vatanga kutora mitombo kuitira kuti vamwe zvinoenderana nedenda ravo .

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisirwawo kuva zvine utsanana nekuchengetedza mitombo nenzira yakanzi inodiwa kuti mitombo ichengetedzwe nayo.

Mitombo yedu yechiyungu inouya irimumhando dzakasiyana-siyana. Zvinokurudzirwa kuti muntu asati atora mutombo wechiyungu akwanise kuenda kuchibhedhlera kunohloyiwa nadhogodheya kana mukoti.

Mitombo iri kugadzirwa yechizvino zvino tinoikurudzira kuti itengeswe nemazvO ishandiswe nemazvo munhu apuwe mutombo waanenge anyorerwa nadhokodheya.

Kune mapilisi nemitombo dzinouya dziri mumhando dzakasiyana siyana dzokuti vandu kana vava nezviyayiyo vanokwanisa kuzvitenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Kune mitombo yakasiyana siyana yechizvino zvino yakanasirirwa kuti munhu aitore apa achizwa chiyaiyo chake zvinokurudzirwa kuti munhu atange ahloiwa nedhogodheya kana mukoti.

Kune mitombo yakasiyana-siyana yechiyungu inouya mimhando dzakasiyana-siyana ichishandawo zvakasiyana siyana. Tinokurudzira kuti vantu vashandise mitombo kana vachinge vahloyiwa ngemadhokodheya.

Kune mitombo yakasiyana siyana imweni inoite kudonhodzerwa kunyanya mitombo inorapa zvirwere zvemadziso nenzee ndiyo inoita ekudonhedzerwa pamuntu achinge arwara.

Mitombo yedu yechiyungu imwe inouya iri mumbando yekumwa vantu vanokurudzirwa kutora chipimo chavanenge vabhiirwa nemadhokodheya kana neavo vaenge vavatengesera mutombo nemazvo.

Mitombo yechizvino zvino imweni inouyawo iri mumhando wekudonhodzera. Ungava unodonhedzerwa mumadziso kana munzeve. Imweni inouya iri mumhando yekumwa. Zveshe izvi mitombo dzinoita kuti ndaramo dzedu dzinge dzakanaka.

Mitombo yechizvino zvino inogadzirwa neunyanzvi imweni mitombo tinoyitora semafuta ekuzora paganda kana paganda pachinge pane mapundu abuda anobva atopera muntu opona ganda ronaka.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune mititombo inenge yeizopiwa varwere vanenge vazohloiwa nemadhokodheya pavanenge vauya kuzvibhedhlera kuyaiwa zviyaiyo zvawo.

Mitombo inosiyana siyana kune imwe inoite ekubairirwa kuti mutombo wacho upinde ngemutsinga memuntu unenge ahloiwa nachiremba kuti abatsirike apone.

Kune mitombo inonasirwa nana mazvikokota kuti iwedzere zvinovaka muviri wemuntu kuitira kuti muntu ave neutano hwakahlamburuka.

Mitombo yechizvino zvino inodetsera vanthu vanenge varwara nemaziso mitombo idzi dzinoita kuti madziso akasire kupona nenguva vanhu vasati vaita mapofu.

Veshe vanoite nezveutano vanosisirwe kumbohamba veipurudzira vanhu kuti zvirwere zvakamira sei nekupa vanhu dzidziso pamusana nezveutano kuti vanthu vagare vane chenjedzo.

Zvirwere zvinoenderana nepfungwa zvakukurudzirwa kuti munhu wese ave neruzivo rwezvazvo kuitira apo paunenge wabatwa usazviramwa asi uende kunodetserwa nemadhokodheya.

Mubazi rezveutano vane bandiko ravanoita rekuyaiya nekurapa vaya vanenge veirwara ndxondo dzawo veivape mitombo kuti vakwanise kurarama hupenyu sevamweni.

Zvirwere zvinobata vana vechidiki zvinokurudzirwa kuti zvidzivirirwe. Hurumende yedu yakazviona zvakakosha kuti vana vashanyirwe kuzvikora vachidzivirirwa hutenda hweshe hunonga hweida kudzivirirwa.

Tinokurudzira kuti muntu weshe unenge abara mwana wake arambe eyiongorora mwana wake kuti uri kukura zvakanaka here. Kana akaona mwana wake asingazwi zvakanaka, ngaaende naye kuzvibhedhlera anohloyiwa.

Vana vadodori vanokwanisa kudzivirirwa kuzvirwere zvakasiyana-siyana. Vanokurudzirwa kuchengetedzwa kana vari kuchikora kana kudzimba nguva yakwana ngavaende vanodzivirirwa.

Zvirwere zvevana vadodori zvirwere zvakatotaurwa ngehurumende kuti vawane kudziviriraka pachena pasina muduso vabereki kurudzirai vana mai veshe vaendese vana kundobairwa panguwa dzawo kana dzasvika.

Vana veshe vanenge vabara kuzvibhehleya vanobva vabairwa mitombo inoenderana nezvirwere zvakaziwiswa ngehurumende kuti mwana weshe anofanirwa kunge eizvibairwa.

Vana vadodori vamweni vanobarwa vane utenda usina kujairika. Zvinokurudzirwa kuita vabereki vakaona vane utenda hwakadaro vaende kuchibhedhlera nguva ichipo

Vana vadoko doko vakakosha kana vachinge vabarwa hurumende yakazviona zvakakosha kuti mwana weshe ane makore ari pashi pemashanu abairwe mitombo pachena pasina muduso.

Muzvibhehlera mune vantu vakafunda zvakasiyana siyana mune vantu vakafundira kurapa vana vadiki zvirwere kuzvihloya kutizvingadetsera sei kuti vana vakure vane utano.

Vantu ve zveutano vano nyanya ku koshesa vana va dodori dzimweni dze nguva vano ungana kuti va wandudze mishonga dzavano donhedzera vana kuti hutano hwawo hurambe hwaka ngwinya.

Hurumende nemamwe mapato akadziemerera ega anokurudzira hutano hwakanaka kuvana. Ngekudaro vanoti mwana veshe ngadzirirwe kuzvirwere. Vabereki vanokurudzirwa kuenda nevana kuzvibhedhlera.

Zvirwere zvinobata vana vadoodori zvinopuwa mari yakawanda uye hurumende inobvuma kuti mamwe mabato anozvimirira apindire kurwisana nezvitenda izvozvo.

Vana vadiki vanosise kuramba vakadzivirirwa kuzvirwere tinotenda hurumende yedu yakaisa chirongwa chekuteverera kuzvikora yeipa mutombo dzekudzivirira matenda.

Vantu vanokurudzirwa kuti vabarire muzvibhehlera kuitira kuti mwana achinge abarwa ane dambudziko odetserwa ipapo ipapo otopona upenyu hwoenda mberi.

Vana vadoko vanonzi vakakosha najeso vakataura kuti regai vana vadodori vauye kwandiri. Tinokurudzirwa kushambidza vana vedu nguva dzese kuti vakure vane utano hwakanaka.

Vana vadiki varipanjodzi yekubatwa nezvirwere zvakawanda-wanda, hurumende yakazviona zvakasisira kuti mwana weshe arapwe pachena pasina muduso awane kudetsereka.

Vana vadoko vanofanirwe kugara vakadakara vasina zvitenda zvinovashaisha zvinokurudzirwa kuti mubereki weshe azive kuti vana vanodzivirirwa rini oenda naye mwana wake odzivirirwa kuzvitenda.

Vana vechidiki vachibarwa hurumende yakazviona zvakanaka kuti vadzivirirwe kuzvirwere zvinozikanwa yakazviti vana ava vanofanirwa kudzivirirwa pasina muduso.

Mubazo rinomirira nezveutano vane baziwo rinomiririra vanoshanda kune zveutano vachizozwawo nyunyuto nepfungwa dzavo nekuvandudza basa ravo .

Muzvibhedhlera munowanikwa mune vashandi vakadzidzira mabasa avo akasiyana siyana vanenge vakamirira varwere kuti vauye kuzohloyiwa zviyaiyo zvavo, bva vanhu ava vakanofunda kuzvifundo zvepadera dera.

Vantu vanokurudzirwa kuti vave vanodzidzira mabasa avo kuti vazokwanisawo kubetsera nyika kunyanya-nyanya panyaya dzezveutano nekupa vantu ruzivo kuti vantu vadetsereke.

Mukukura kunoita antu nekubarwawo muntu anokwanisa ane hurema kana kuita hurema vakura variko vantu vakadzidzira mabasa awo vekuti vakwanise kudetsera vanenge vasangana nedambudziko iroro.

Mubazi rezveutano mune mushando dzakasiyana siyana dzinoitwa nevanthu vanenge vaenda kuzvikora zvepadera dera kunofundira basa rawo kuti vaone kudetsera vanthu vane zviyayiyo.

Kuzvibhedhlera kunowanikwa kune vanthu vakasiyana siyana vane mabasa avo neuwandu hwavo tinokurudzira kuti avo vanenge vadzamirwa nepfungwa vaende kuzvibhedhlera vanonowana vanhu vavanokurukura navo nyaya dzavo.

Vemuzvibhedhlera vanozivana kuti uyu unoshandei, uyu achishanda basa rei. Vantu vakafundira mabasa avo neunyanzvi kuti vadetsere varwere vanenge vauya kuzohloyiwa.

Vantu vezveutano vane mishando dzakasiyana-siyana. Pane vane mishando dzokuhamba muntaraunda vachichenjedza vantu nezvezvirwere zvingawanikwa.

Muzvibhedhlera medu tinowana mune vantu vanenge vakadzidzire mishando dzakasiyana-siyana. Vamweni vakona vanosanganisira vanoshanda nevantu vanenge vane mitezo isina kumira zvakanaka.

Muzvibhedhleya medu munowanikwa mune vashandi vakasiyana siyana vanoita mishando dzavo dzinoenderana nezvidzidzo zvawakatora kufundo dzepa dera dera asi izvi zvinoitirwa kuti murwere ahloyiwe nemazvo .

Vantu vane basa rakasiyana siyana ravanoita muzvibhedhlera mumwe nemumwe unofanirwa kunofundira kuti ave neruzivo rwebasa rwanoda kuzoita kuti kana varwere vohloyiwa vohloyiwa nomazvo.

Bhedhlera mune vantu vanoita mabasa akasoyana siyana ekuitira kuti veshe vauya vane zvirwere zvakasiyana siyana vave vanodehloiwa nekudetserwa neunyanzvi.

Muzvibhedhlera medu munowanikwa mune vantu vanoenda kuzvidzidzo zvepadera dera vouya vafundira basa rawo vanowanikwa vakasiyana siyana vachishandawo mabasa akasiyana siyana umwe akazvipira kushandira nyika yake.

Muzvibhehlera medu munowanikwa mune vashandi vane mishando yakasiyana-siyana iyo yavakanofundira kuzvidzidzo zvepadera-dera. Tinoona kune vantu vanemishando yekututsira vantu ropa mukati mwemuviri mwavo.

Kuzvibhedhlera kunowanikwawo kuine vantu vanoshanda zvakasiyana siyana kune vantu vanogadzirira nezvekushanda kwezvemitombo chete vanenge vakazvifundira weiziya kuti uyu mutombo unonzi chiini uye unoshandei.

Muzvibhedhlera medu umwe neumwe anomira nebasa rake raakafundira, kuitira kuti basa rienderere mberi , eishandisa mishina dzaanozi dzaane ruzivo nezvazvo. Tinokurudzira hurumende iise antu akadaro muzvibhedhlera zvikuru nazvidodori.

Muzvibhedhlera medu tinoona kunevantu vakafunda mabasa akasiyana siyana hurumende yakazvi vandudza kuti muntu amire nechirwere chimwe chanenge eyihloya nacho kana kufundira kune vanorapa madziso chete vamweni veirapa mazino.

Pane zviro zvakawanda zvinokwanisa kushandisirwa vatenda vanenge vauya muzvibhehlera vachida kuyaiywa zviyaiyo zvavo nemadhokodheya kana ndiana mukoti. Vanowana kudetsereka kana zviripo muzvibhehlera.

Muzvibhedhlera mene antu akafundira wo basa ravo kune vanmo fundira basa rekuhloya vantu misoro dzavo vamweni vakafundire basa rekuhloya mazino vamweni vasa rekuhloya maziso zviro zveshe izvi zvinoita nyika ibudirire ive nevantu vakafundira basa.

Vantu vanoshanda muzvipatara vane mapazi akasiyana siyana nemishando dzakasiyana siyana dzavanenge vakanofundir kuzvikora zvepadera dera kuti vakwanise kudetsera vanenge vauya kuzvibhedhlera.

Zvibhedhlera medu, munowanikwa mune vashandi vanoite mushando dzakasiyana -siyana, asi nenguva yekudaro, vanombogara pashi veikurukurirana nekuonesana zvavanenge vasangana nazvo.

Mitombo yedu yechivantu inovandudzwawo yeitowanikwawo muzvitoro zvinotengeswe mitombo. Tinokurudzira vanamazvikokota vane ruzivo varambe vachivandudza mitombo dzedu kuti dziwanikowo muzvitoro zvemutombo.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisirwa kunge zvine vantu vakafundira basa ravo iroro rekupa vantu mitombo, vaneruzivo rwokuti mutombo uyu unoshandei uye unomwiwa sei.

Munotengeswa mitombo munowanikawo meitengeswa izvo zvinodetsera hutano hwemwana anenge achiyamwisa. Vanomupa sebota kuti akure akagwinya.

Mitombo inowanikwa ichinotengeswa kuzvitoro zvakasiyana siyana ,tinokurudzira kuti zvitoro zvinotengese mitombo zvinge zvinemapepa akakwana uye nekubvumirwa ngehurumende .

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvinosisa kunge zviri mundaraunda padhuze nemunogara antu mundaraunda kuitira antu asahamba mumango wakakura kutsvake mitombo.

Mitombo yechizvino-zvino inovanikwa iri muzvitoro zvinotengeswa zvine matsamba. uye zvinovirirana nebuninidzo yehurumende kuti muntu veshe avane kupona.

Zvitoro zvitengesa mutombo zvazara munyika mwedu munomu zvinemutombo yakasiyana siyana zvine vanhu vakadzidzira basa ravo vanokwanisa kukudetsera kuti unonwa sei mutombo .

Pane zvitoro zvinotengeswe mitombo. Zvinokurudzirwa kuti zvive zvinoshandiwa nevantu vanenge vakadzidzirawo nezvemutombo kuti vakwanise kupa vantu vanenge veida kudetserwa.

Mutombo mizhinji inotengeswa kuzvitora zvinotengeswa mutombo inobve kuBanze kwenyika tinokurudzira kuti dei nyika yedu yazvigadzirira mutombo yazvo kuitira kuti mitengo idzakire.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinofanirwa kunge zvakarongeka zvine masherefu zvisisingazanganisi mitombo izvi zvinoite kuti muntu unoshandemo zvive nyore kwaari kuziva kuti mitombo irikudiwa ngevantu iripari.

Vantu vanokwanisa kusahanira mitombo yavanenge vanyorerwa nemadhokodheya ngekuda kwekuti inenge iine miduso wakakura tinokurudzira dei kwawanikwa vanogadzira mitombo mukati menyika yedu kuti zvitirerukire pakudusa muduso.

Zvitoro zvedu zvinotengeswe mitombo zvinosiso kunyorwa nemavara akakura ekuti munthu unoona uye zvinofanira kunyorwa nemutauro unoenderana nentharaunda iyoyo

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinotengesa yemhando yakasiyana siyana uye zvinokwanisa kutengesera vantu zviya zvinowedzere mvura kana ropa kuti muntu awane kupona mukati mwendaramo.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo munokurudzirwa kuti munge mune chivhiti vhiti chinonyorwa kuti ngana watora mutombo wakadai nyamashi kuitira mune ramangwana kana pamuka dambudziko panenge pane pekuningira.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosisirwa kubeurwa nguva nenguva kuitira kuti muntu weshe ave anohanira paanoda kana utenda hwamubata adetsereke.

Kune mitombo dzinotengeswa muzvitoro zvakasiyana siyana izvo zvakapuwa mapepa nehurumende kuti zvikodzere kutengesera vantu kuti vantu vaone kupona.

Tinokurudzirawo kuti dei zvitoro zvinotengeswa mitombo zvange zvakabeurwa nguwa yeshe kuitira kuti uyo anenge awana chiyaiyo chake aende kuno betserwa zvisinei nemukuwo waanenge aendapo.

Zviro zveshe zvinotengesa mitombo zvinokurudzirwa kuvhura muberere kuitira kuti vantu vasahamba mumango mukuru kundotsvaka kudetserwa vachida kutenga mitombo yezviyaiyo zvawo.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo yechiyungu dzinosisirwa kuva dziine pekuisira mitombo pakanaka pekuitira kuti muntu kana awutenga awutenge yamanaka wakanaka wanga wakachengetedzeka.

Tinokurudzira kuti zvibhedhlera zvivewo nemba inotengeswa mutombo kuitira muntu awo ahloiwa nadhokodheya asahamba mumango wakakura kinotsvaka mutombo.

Zvibhehlera zvega zvega zvinofanirwa kuvakisawo zvitora zvinotengese mitombo padhuze nazvo kuitira kuti vanenge vahloiwa vasahamba mumango wakareba.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo zvinosisirwa kunge zvirimunharaunda uye zvirimuberere mezvibhlera kuitira vanenge vanyorerwa mitombo vasahamba mumango wakakura

Tinokurudzira vaya vakafundira nezvemitombo, vakwanise kuvhura zvitoro zvinotengese mitombo zvakawanda, zviri mukati mentaraunda inogara ruzhinji ,kuti vanhu vadetsereke.

...kodzero yemunhu wega-wega aenda kuchibhehlera kuti awane kudetsereka nemitombo. Ngekudaro kunovhuriwa zvitoro zvinotengese mutombo pasinde nezvibhehlera kuti vantu vasahamba mumango.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunowanikwawo kune mikaka inoshandiswa vacheche kuti vakwanise kudetsereka ana mai apo uko kwavasingakwanisi kubidisa mikaka wakwana kana kuti vanenge vashaikirwa nana mai pakushaikirwa.

Zvitoro zvedu zvemitombo zvinosisira kuva nemitombo dzakakwana uye nevashandi vakakwana vakadzidzira basa ravo kuti vaone kudetsera vanenge vauya vakanyorerwa mitombo veivatsanangurira zvinodikanwa.

Vantu vanokurudzirwa kubatana nehurumende nemasangano akazvimirira ega. Kuva vantu vanoshabhadza nezveutano hwevanhu kana zvirwere zvinenge zvavanikwa munharaunda.

Zvibhedhlera kana pese panoitwa nezvehutano vanotombobuda veinoita zvimatende zvavo zvekuti vantu vanova apapo vei vhunza kana veidetserwa nezvinenge zveivanetsa ivo veidetserawo madhokoteya pasina muduso.

Vantu vanokurudzirwa kuti apo panobuda vezveutano veishambadzira nezvezvirwere zvinenge zvichiwanika kana chirwere chinenge chabuda muntaraunda imomu vaungane veipurutana veidetserana nanamazvikokota kuti chirwere chipere.

Vanoyita nezveutano, vane mapembero avanoyita veyikurudzira zvirwere, veyishambadzira kuhutsanana uye nekuwudza vantu nezvechirwere chinenge chabata muntaraunda mavo.

Kuti nyika yedu ibudirire ndokunge kune vanhu vaneutano hwakanaka nokudaro hurumende yakazviona zvakanaka kuti pava nenguva inobuda vanoita nezveutano vachinoshambadza nokuudza vanhu nezveutenda.

Zvakakoshera nyika kuti ive nevantu vano chaya bembera panyaya yedze zveutano veifundisa vanhu mundaraunda dzavanenge vechigara kuti ndaraunda ive neruziwo maererano nezve utano.

Tinokurudzira kuti vantu vabatane kubowa bembera kana pachinge paitika chirwere chinenge chasimuka muntaraunda kuitira kuti muntu weshe ava neruzivo rwekuti anga chidzivirira sei.

Ruzivo rwunoita ne zveutano rwuno kurudzirwa kuti rwuchairwe bembera vantu vachi ungana vei fundiswa ne ruzivo zvazvo kuitira kuti nharaunda igare ine chenjedzo ye zvirwere zvingai wira.

Kurudzirwa kuti vanoita nezve utano vabude veishambadzira nezveutano kana chirwere chinenge chawanikwa mundaraunda munevantu kuti vantu vawane ruzivo rwekuti vodetsereka sei

Vose vakadzidzira nezvehutano hwemuntu vanombobudawo kubanze veitaridza unyanzvi hwavo veikwanisa kudetsera muntu muntaraunda mwaari kunyazi haana muduso, veidetsera kuti hutano hwevantu hwuve hwakanaka.

Vantu vanodzidziswawo mukuunganidzwa kana mukupuwa zvidxoko zvakanyorwa nezveutano zvichidetsera kuti vantu vahambe veierenga zvinenge zvakanyorwapo vantu veitowana ruzivo.

Vezveutano vanokurudzira vantu kuti vakazwa kuti pane vauya kuzorova bembera veitaura nezveutano hwavo, vaende neuwandu hwavo kunoyaiya.

Vantu vanokurudzirwa kuva neruzivo nezvinoitwa nezvenyama dzawo dzakavanzika kuti zvii zvangada kuitwa kana zvingada kuvandudzwa kuti ugare une hutano hwakanaka.

Vasikana vechidiki vanofanirwa kuudzwawo nezveutano hwavo, zvichienderana nezera ravo kuti vakwanise kuziva zviro zvavanokwanisa kusangana nazvo kana voda kutanga zvepabonde.

Vana sikana vakukurudzirwa kuti vakwanise kunasirawo zviro zvavo zvavanoshandisa munguva yavo yekuteera vasade kuramba vakashandisa zvechiyungu zvinoramba zveyitengwa zveyirashwa vanokuridzirwa kudzisonera veyizviwacha neku ayina.

Dzidzo inoenderana nezveutano hwemunhu nenhengo dzake inofanhwa kupiwa kuna ani nani kuti azive zvirwere zvingawanikwa zvinobata nhengo yemuviri wake.

Tinokurudzira kuti vabereki ntaraunda nezvibhedhlera zvibetserewo vasikana pavanenge vakura kuti vakwanise Kupuwa ruzivo maerereno nezveupenyu hwavo nemuviri dzawo.

Tinokurudzira kuti ndombidzisadhana panopembererwa zuwa rekuenda kunguwa yekuteya vave vanobatikira nekupanana ruzivo pachavo

Vantu vadoko nevakuru vanofanirwa kuva neruzivo vofundiswa panyaya yezvirwere zvavangasangana nazvo mukati mekukura kwavo kana mukati menhengo dzavo dzakavanzika.

Vanamai vanenge vakazvitakura vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kuhloyiwa mimba dzavo munguva nenguva veiningirwa kuti mwana urimundani urikukura ane hutano here.

Vantu vanotamba zvemitambo varipanjodzi yekukuvara nekudaro vanogara vakahloyiwa ngekupiwa zviro zvinovadetsera kuti marwadzo aderere apo pavanenge vakuwara varipa mutambo.

Vantu veshe vanoita ngezvemitambo kana vachinge vapedza vanofanirwa kumwa mvura yakawanda kana kuzvishambidza kubvisa hutachiwana hwavanenge vabatana nahwo pakutamba mutambo dzavo.

Mitombo yakasiyana siyana asi pane mitombo inoitwa neavo vanoita zvekutamba mutambo vanogwinyisa nyama dzawo kuti vaone kupona mundaramo dzawo.

Avo vanoita nezvemitambo vanokurudzirwa kutasamura muviri dzavo vachidetserwa nevakadzidzira basa ravo kuitira kuti vasazvikuvadza panguwa yavanenge vachifundira basa rawo iroro.

Mu zvibhedhlera medu muno wanikwa mune muchina iyo inokwanisa kurapa vanenge varwara utenda apo vanenge vei ita zve mitambo zvino kurudzirwa kuenda koona madhokodheya kana uchinge wa kuvara.

Vantu vanokurudzirwawo kuti vave vanosimbisa mabhonzo avo vachiite mitambo dzakasiyana siyana. Vanokurudzirwa kuti kana vaita izvozvo ngavave vanoongororwawo naana chiremba kuti mabhonzo avo neutano hwavo hwakamira sei.

Mazuvaano ruzivo rwazara peshe peshe muntu unotokwanisa kubvunza chirwere chako mumbozharunhare wotodetsereka wotoudzwa zvinode kuitwa kana zveida kuti uende kunohloyiwa nadhokodheya wotoenda zvinotokutaurira izvozvo wotodetsereka.

Varwere vokwanisawo kuningirwa vachishandiswa michina yechizvino zvino, madhokodheya basa ravo rareruka nekuti vanokwanisa kubvunzawo zvavasingazivi kana zvavasina kufunda kana zvavasina kunzwisisa veitodetsereka veirapa muntu eipona.

Mazuwa anaya zvinoita kuti muntu asahamba kuenda kuchibhehlera kana ana dhokodhera wake waanokwanisa kutaurirana naye parunhare achimuudza zvinomunesa otobetserwa apapo otopona.

Mazuwanaya zvechizvino zvino azvinokwanisa kutakura zvichinodonhedzeda zvipasera pazvibhebhedhlera akusisina zvekuti muntu unotumwa nengazi kana negarahwa remunhu kuretu.

Mitombo yechinyakare inoshandiswa nen'anga dzedu inofanirwa kuva vanhu vanoitorawo veinasira kuti ive inoningirika igamuchirirewo munyika medu.

Mitombo yechivanthu inokwanisa kushandiswa mashakani kana maruva kuti ikwanise kupedza dambudziko rinenge ranesa munthu anenge arwara ari pambatso tinokurudzirwa kushandisa mitombo dzechianthu.

Hutano hwedu hwakakosha kuti tiwane tichirya zviro zvisina kuiswa musanganiswa neimwe mishonga ingava inozokuwadza kana kumuta zviyayo tinokurudzirwa kuti tishandise mitombo yedu inowanikwa mundaraunda.

Mitombo dzedu dzechianhu dzinowanikwa mushango dzinosisirwa kuti muntu weshe akwanisewo kudzisima kuti dziwande vantu vaone kudetsereka munharaunda mwavanenge vari

Mishonga yedu yechivantu inokwanisa kushandiswa mashakani. Vantu vanokwanisa kumaisa mumvura akadero vokwanisa kumafukira vamafashaidza. Muntu ane chikosoro kana besha unotopona.

Tombo yedu yechianhu inokofanirwa kudzivirirwa isashaishwa nevantu vanopisha mashango kuitira kuti vantu vaone kupona avo vanoziya kuti mutombo dzinorapei.

Mitombo dzedu dzechivantu dzinokwanisa kushandisa mashakani, makwati kana midzi. Kuiti vamweni vanoisa makwati mumvura vomwa mvura yakona votopona.

Mitombo dzedu dzinowanikwa mumakwasha dzakakoshera nyika nekuti vanhu vanokwanisa kutofunda nezvazvo votodzivandudza votodetsera kurerutsa dambudziko rezveutano.

Mitombo dzechinyakare zhinji dzinoshandisa mashakani avanokuya-kuya voomesa dzoite uswa, vantu vokwanise kuise mubota kana muzvimwiwa zvavo kuti vadzirape.

Mashakani kakurutu ndiwo mutombo wechiwanhu unonyanya kudetsera vantu munguva dzavanenge vawirwa nebesha vanotorifashaidza vofukira vopona.

Kune dzimwe mbiti dzinoshandiswa muzvidyiwa zvavo kana vana vazvo zvavanenge vabara semitombo, vantu vanotora vokacha-kacha, voomesa, votiote mutombo muntu wopona.

Mitombo yekare iri kuvandudzwa yeiiswa naanamazvikokota kuti vakwanise, kuiti ive nezvinyorwa, uye ikwanise, kushanda kuti vantu vawane kurapwa vachibvisa muduso mushomani, nokuti zviro zvinenge zveiwanikwa muntaraunda mavo.

Mitombo dzovandudzwa dzechivantu kuti dziningirike dzikwanise kubatsirwawo zvine chipimo kuti muntu ashandise achiziva anoshandisa kuti dzakawanda sei.

Mutombo wedu yechivanhu wegavakava urikuwonekwa uchishandiswa nevane ruzivo vachivandudza vachiipa mazita ichikwanisa kutorapa ganda remuntu kuti riningirike apo rinenge raita rukanda rwakaipa.

Mitombo yatinoshandisa yechivantu yatakakagara tinayo yatitototora mumagwasha. Mitombo inehupfumi hwakanaka hunofanirwa kunge ine zvinyorwavo. Kuitira kuti isharashika kana kuti isazova inenhoroondo yayo.

Mitombo yedu yechianhu yakafanana negavakava yava nemukurumbira wekuonekwa kuti inogadzire mitombo ichipedza zviyaiyo zvakawanda-wanda. Vane ruzivo varikuishandisa veiyi wandudza.

Kanyi kwedu tinoshandisa mashakani eguku kudzisire kuphomba kunoitwa ropa ngemwoyo. Tinoushandisa mutombo uyu kudya semuriwo.

Mitombo dzedu dzechiantu dzakuvandudzwa dzichikwidziridzwa kuti dzinatsirike kana kuningirika dzakukwanisawo kutorwa nana mazvikokota vachinodzinasirisa kudziisa muzvibhohleya.

Bazi rehutano riri kukurudzirawo kuti vanamazvikokota vakafundira basa rekunasire mitombo vakwanisewo kutomba tora mitombo dzechinyakare dzinowanikwa mumbiti, kuti vadzivandudze dzichiva nezvinyorwa.

Pane vana muzvina fundo vaka kwanisa kutora hu ngwaru hwavo vakanotora mitombo dzedu dzechi vantu vakadzi wandudza vakadziisa muzvi bhodhlera izvezvi vanhu voto shandisa kuzora kumwa.

Mitombo yedu yechivantu yakasangana negavakava irikuvandudzwa ndiana mazvikokota ikwanise kudzivirira miviri dzedu nekuikwidziridza apo masoja emuviri anenge aremba, gavakava rakanaka kumuntu kuti arishandise.

Tinosangana nemitombo yakasiyana-siyana inowanikwa muchivantu medu, tinokurudzirwa kuti ngatitorewo tiisime pamhatso pedu kuti tiichengetedze, izotidetsera mangwani.

Kune mitombo yechivantu yakafanana negavakava iro rinoshandiswa ,vamweni vanotora kuisa mumvura votomwa kunasire mindani dzavo dzinenge dzisingagayi chikafu zvakanaka.

Mitombo yedu yechianhu inokurudzirwawp kuti ivewo nezvinyorwa zvokuti vanenge veida kuzoierenga ngekuziya kuti mitombo iyi dzinoshandei vakwanise kudetsereka. Pane kungoti mitombo dzingoramba dzichipuhwa zvemuromo chete kunzi ichichi mutombo uyu unorapa zvakati. Ngazvive zvakanyorwawo pashi.

Kune mitombo yechivantu inoziikanwa naana mazvokokota kuti yaakutokwanisa kugadzira mitombo yechiyungu. Tinokurudzira vanenge vane ruzivo nezvazvo vakwanise kuisa magwaro ekunyora kuti vantu vazoerengawo.

Vanoita nezvemitombo dzechivantu varikukurudzirwa kuti vaudzevo vamwe kuti mitombo dzinorapa dzinorapa chii, uye dzinotorwa sei, uye dzinonasirwa sei kuti nhaka yedu isarashika.

Kune vantu vanorapa vantu veishandise mitombo dzekare varikukuridzirwa kuti vave nezvinyorwa kuita kuti zvive nenhoroondo inoenda mberi yeizodetsera nharaunda nenyika.

Vanorapa veishandisa mitombo yechiwandu vanokurudzirwawo kuwa ngematsamba anowa khombisa kuti wanoziwa zvawanoita uye vachikurudzirwa kuwandudzawo kuti mitombo dzawo dziwewo nechipimo chinoshandiswa.

Vanthu vechikuru kuru vanoziva mitombo nemagwasha avaishandisa vachiri vadiki vanokurudzirwao kuva nezvinyorwa zvavanonyora kuti vanthu vasakanganwa mutombo dzepashi chigare.

Mitombo dzedu dzechi anhu zhinji dzacho dzino omeswa dzozo kuyiwa kana ku tswanyiwa tswanyiwa kuti dziwane kubudisa mitombo yekushandiswa ne nzira inenge ichi zivikanwa ne muridzi wayo.

Mitombo yesu yechivanhu inokwanisa kushandisa mashakani kuyitira kuti muhnu akwanise kupona, unokwanisa kuwudzwa nevanoziva kuti mitombo iyi inoshandeyi. Handi mashakani eshe anokwanisa kurapa munthu.

Mitombo dzedu dzechivantu dzokurudzirwa kuti vantu vadzishandise kana vane ruzivo rwekuti zvinorapa chiini. Hutenda hwavamo munyika hwakutoda kuti vantu vakwanise kudzirapa ngemitombo dzavanowana muntaraunda.

Mitombo yedu yechi anhu, yakanaka, inokurudzirwa kutorwa nenguwa nenguwa, ichikurudzirwa kuti ive inosimwa pamizi pevantu kuti zvitidetsere.

Zvirwere zvemazuwa ano zvimweni zvakhona zvotoda kuti zvihloyiwe ndiana chiremba vechivantu vachishandisawo makwenzi wawo kudzinga mweya dzetsvina dzinenge dzobata muntu. Zvimweni azvidi chibhedhlera zvinotoda kufukira mashakani

Mitombo yedu yepasi chigare tinokwanisa kushandisa maruwa ayo tokwanisa kuomesa tomatwa oita mafufu tokwanisa kumashandisa kuisa mubota kana muzvimwiwa muntu opona.

Vantu vanoita nezvekushandise mitombo dzechivantu mazuvano varikuungana veikhombidzana mitombo kana kutova nemagadhini avanosima mitombo dzavanoziya kuti dzinodetsera.

Mitombo dzedu dzechivantu dzovandudzwa kuti dzivewo dzinoenderana nenguva zvakaonekwa kuti zvirwere zvakawanda zvinokwaniswa kupedzwa ngemitombo dzinowanikwa muntaraunda dzinogara vantu veruzhinji.

Mitombo yechianhu yaakushandiswawo kana yavandudzwa kunyazi isina kuvandudzwa. Vantu vakawanda vaakuiziya votoshandisa, votodetsereka, hutano hovandudzika.

Vantu vanokurudzirwa kushandiswa kushandisa mbiti dzinowanikwa muntaraunda dzawo kuti vakwanise kudziitisa mitombo inorapa vanenge vane zviyaiyo zvisingadi kuendwa nazvo kuzvibhedhlera.

Makomboti edu atinoshandisa pachivantu chedu ovandudzwa kuti akwanise kuva mitombo inorapa semitombo yechizvino zvino inenge ine chipimo.

Vanorapa vanhu nemishonga dzechivanhu vanofanirwa kungewo veipuwawo matsamba kuti vawane kushanda zviri pamutemo kuitira kuti pasava nedambudziko rekuzopanana mishonga dzinokuvadza.

Mitombo dzedu dzechianhu adzisi dzekungojaira kuti ndinouziya wonokuma. Zvinofana kuvandudzwa kuti zvive nezvinyorwa uye kuvandudzwawo kuti zvive nezvipimo kuitira kuti vanti vapone.

Mbiti dzemishando dzakatikoshera nekuti dzinotipa mitombo yakasiyana siyana tinokurudzira vantu kuti vachengetedze makwasha ari munharaunda mavo kuitira kuti dzigoshanda semitombo.

Mitombo dzedu dzechivanhu dzinokwanisa kushandiswa mashakani midzi dzawo kana munhu achinge ane ruzivo nezvazvo zvinodetsera kuti munhu unobatsirika pasina muripo.

Mitombo dzedu dzechivantu dzinoshandiswe midzi, mashakani kana makwati kana mbuti wakona uwowo. Vantu vanouomesa, vomutwa, vomukuya vokwanise kuite bukuta kuti ukwanise kushanda nomazvo.

Mitombo dzedu dzechivanhu mazuwa ano ndidzo dzokurudzirwa kuti munhu akwanise kudzishandisa sezvo mitombo dzechizvino-zvino dzichizokwanisawo kusimudza mamwe matenda emumwiri aunenge usina kubudikidza nekudzimwa nguwai dzeshe.